Umusani ali khupiringisa igaali ni khugaali khulikho kamatoore iliwo kesi abowelekho ali khunina khajinji ni babandu babandi inyuma nabo bamulondelekho.